Hageeti Toohossa Tophphiyan diya eta wogayi keehippe daro lo"iyoo yarataa. Eta wogaa xomoosanawu daro kare biitta asayi Toophphiya halchchidi yes.

Cora kaamee beettes eta giddon issi salo mera malatiya kaamee oroottuwa giyo buquraa tookkidi efiiddi beettes. Oroottoy haatta tigidi utissanawu maaddiya buqura.

Goshshaa miishsha medhdhidi bayzziyaa asati kaduwaara waaxiyoogaa dumma medhdhidi bayzzoosona shin hegaa bayzzidi eti asaappe keehi daro biraa ekkiyoonaa ?

Kaamiya dumma dumma mooretidda buqura laamiyo suyqqiya gelada buqurattu gattiya oychcha siyiyoode dagaman loccu ootes. Ha buqurattikka marccuwa mule pitti ekkigosonna.

Issi shuchchan oosetti diretti uttida luxettaa keettaa dirssaa bolli eraappe koyiroy xoossawu yayyiyoogaa giya xuufee de'es. Hagee lo'o shin luxetta keettan pitaletanne hara eraasassi maaddiyabati beettoosona.

Keehippe gal"ida keettaayo bolla baggaara de'iyaa kare xeelliyoo maskkootiyaara issi geela'o na'iyaa ha simma xeelliyaara keehi xoqqan de'iyoo gishshawu ayba yashshay!

Naa"u tohoy de"iyoo motoree ha"i wodiyan ubbasankka de'ees. Ha motoriya laagiya naati kawoy etassi immido maatay bantta bollan issi asa xalla caananaasa eti qassi hegaappe bollaa caanoosona.

Keehippe cora cima baltteetayinne aawati issisaa shiqidi gulbbatidi bantta xoossaakko woossiyooge issi biittawu keehippe lo'o. Xoossayikka eta woosa siyidi zaaruwaa immana.

Dumma dumma naaqashshaay xaafetti oyqqida tappelappe guye baggaara dirssay de'ees. Ha tappelawu koyro allale kompiteeriya luxissiyo hagaaza immiyoganne erissiyoga qonccisses. Ha tappelay awa heeran de'i?

Zal'e keettan woykko suuqiyan daro qommo meetettiyaabati Sharan giigi uttidaagee beettes. Ha Sharan giigidaagee efada kattenna ekkanne woykko shammanne maanagawu maaddes.

Ha maata mera qalamiyan tiyetti uttidaagee laatiine machchallan xaafetti uttidaagaa gidishin bolla baggaara Toophphiyanne tohossa Toophphiya dalgga manttiya banddirati de'oosona.

Asay barri puulaa naaganawu bari qooriyan gidin kushiyan dumma dumma alleeqota wottees. Ha alleeqoti qassi keehippe daro marccuwan shamettiyanne bonchcho miishsha.

Hagee ayba medoosa gaada a meretaa eranaassi danddayiyaakko taassi ixxiis. Assi de'iya geesaa, meraa, zokkuwa meretaa awugaa odada awuga aggo taassi qoppinkka erettenna.

Kattaa ayfe qommotuppe issuwa gidida manggoy beettes. Manggoy ba giddon cora qommo vitaminiya oyqqiyogan asaassi go'aa immees hegaadankka qassi asay harggikko harggiyappe xalliyogan erettees.

karttay kaqetti uttidaaga matan dumma dumma hara biittaa karttatti diyaageeti asaassi keehi lo'iyaageeti beetoosona. etappe daroti beni wode wogaa besoosona.

Dumma dumma ambbaa giddon qumaa miyonne dumma dumma ushshata uyiyo keettati de'iyageeta gidishin ha beettiya ushshaa qommoy ayba ushshaa qommo?

Qooriyan samminnee yiyode gidin woykko oshinchchay oyqqiyioode go''iya qurunppullee nne shuqoy sharan de'es. Ha shuqoti uttido sa'ay geeshshatettaa naagi uttibeenna.

Tukkiyaa essanawu maadiyaa jabanayi, maattaa yeessanawu maaddiyaa yesaamee, bambbariyaa tushanawu shaateenne kattanawu keree meretti giigi uttidaage ayiba lo'i. daro asyikka doses.

Iray bukkiyo wode urqqay moorennaadan halchchetti merettida seeraamikee sa"an hiixetti uttiis. Hiixetta shuchchaa miyyessan xeelawu lo"enna mela maatay heeraa mooriis.

Dembba ogiyappe miyyesa baggaara adil"e ciishsha meray de'iyo issi adussa mittay eqqi uttidaagappe guyyeera de'iyaa hara naa"u mittati aybaw maaddiyoona?

Issi yalaga geela'o na'iya ba naa'u kushshiyankka dumma dumma aleeqotta wottada, ba qooriyankka hegaadan aybbakko atta wottada ba huuphphiyakka keehii lee'iyan dadettadaha sima miccaydda xeellaydda dea'wusu.

Toophphiya orttodookisse amannuwa kaaliya asatti bantta woosa keettan issippe bantta xoosa qaala siyidenne xoosa galatidde de'osonna. Ettikka qassi geeshsha sohuwan de'osona.

Dumma dumma xeelanawu puulattida merettan saluwaa xoossay giigissido shaafay, derenne duunne de'ees. Haattaay goggiyo shaafay xoqqappe dugge bululiyode keehin ufayssees.

Ambba giddon cora asappe sinttan bootta maayuwa maayidda issi yelaga wodallay cenggurssa duuqqiyo zamaana miishshan ba cenggurssa duuqqes. Issi hara yelagay qassi ezggees.

Toophphee dichchaassi baaso gidiya gita nne wolqqaama abbay soossuwa xeeraara mixxilliiddi guppees. Ha abbay guppiyoode haattay hoommuwa maayeesi nne cuwattes.

Mattoyiya ushshaa darotoo uyiya asaa be'iyo wode tana shocada wora wora gees. Ushshaa uyiya asai bananne ba soo asaanne maaddenna.

Asay xoossawu goynanawu xoossaa keettaa baanawu koshshees. Hagamala sohoy asay xoossawu woossanawu godawu goynanawu bees. Toophphiyaa orttoddokise woossa keettay issuwaa.

Jabanay urqqappe merettiya tukkiya essanawu maaddiya so gido buqura. Ha so gido buqura hiillanchchiya biitta booka munaqqadda qassikka minnissada medhdhawussu.

Ha laytti mehee giyan kase layttaappe daruwa adhdhiis giidi asay haasayiyoogaa siyaasi. Ubba qassi maatta miizzay gatti oyttenna giidi waassoosona.

Issi yelaga attuma na'ay ba qooriyan kiroya qachchidi ha simmi xeellidi de'ees. Ika qassi aynba mala meray de'iyo shurabiya maayide?

Issi geela'o na'iya diyaara beetiyaara ba kushiyan cora qommo meraara diya banddiraa oyqqada bayda diyaara beetawusu. Ha banddiraykka darotoo asaa qonccisees.

Taayyo hara quma ubbaappekka aattada mittaa ayfeta maanawu daro wode keehi amottays. Eta giddoppekka ubba qassi taara paappayiya demmikko doonaappe saassoy wodhdhees.

Sintta baggaara beettiyaa macca asati bantta kushiyaan biittaa bolli tokki mokissiyoo mittaa puutiyaa oyqqidageeta gastta gidikonne eta meray ayba lo"ees gidetii!

Siinotiraake kaamee issi kuttan daruwaa caani agganawu danddayiya wolqqaama kaame qommo. Ha kaamiyaa qommoy issi kuttan daruwaa caanidi wodiya qoraphphiyo gishshawu daro asay dosees.

Mittay yuushshuwaa dooddi uttin a qassi barkka diccayda de'iyaa sa'aa doonan maata meraara de'iyaa mittiyaa ayba getettay? ikka qassi aybawu maaddii?

issi ordde bitanee diyaagaa matan beettiya macaaseessi meray ay keena lo'ii? qassi etappe guye bagaara diya cora asay aybaa ezzgiidi de'iyoonaa?

Hagaadan biraa mayidiniyaappe merettida qooriyan wottiyoo belecaa bayizziyoosayi tawu diyaakko tana daroppe lo''es. Ha zal''ee zal''ikko keehippe asaa woriyaa demisses.

Issi macca na'iyaa ba som"uwaa loyttanawu koyada aybakkonne ba som"uwaani tiya uttida meraara arssa gididaara beettawus. qassi ha na'ee miyiyaan "colgate" yaagiyaa xifatee de'ees.

Taman keehippe michchida qumaa kattiyo so gido miishshay asaa bolla akeekenan bochchikko seelayinne dagamay wozana loccu oottes! Daro asaa seelay bolla kokkorssigees!

Keehippe daro yelagatti issi mala bootta maayuwa maayiddi baggay uttin baggay eqiddageetti tuma keehippe lo'osonna. Ha naatu bootta maayoykka keehippe lo'ees.

Ha sohuwan darobatussi maadiya buqurati beettoosona. Heregay asay issisaa kiyiyo wode ba sinttay lo"okko woykko mooretti uttidaakko xeellanawu maaddiya miishsha.

Dumma dumma ushshaa qommoti de'iyageetuppe ha ushshay uyikko mattoyiya ushshaappe issuwa. Ha ushshaa uyiya asaykka darotoo yelaga naatanne azazetttenna naata.

issi meraara keehi lo'iyaa keettaa giddon hiixetti uttida curqqay woykko carqqee beetees. ha carqqee diyaagassi maaddoy aybee giikko asaa meeguwaappe ashshanaassa.

Naa"u tohuwaawa motoriyaa laaggiyaa asay ordde maayuwaa maayana koshshees, gaasoykka meegoy shocenna mala naagees. Asphaltte ogee kaamee elle elle xubee baynnan hemettanawu maaddees.

Hagan keehippe cimida cima mishiriya kaallada issi gasttiya O kaallada qassi issi yelagiyanne ha yelageeppe simmada yiiriya issippe shiiqidi uttidaageeti iita lo"oosona.

Irayi bukkennan gam''ido maatayi mokkido gadiyaa wogga zaabbiyan ayilliyoogee keehippe daapurssiyaaba. Hagaa ayillanawu daro wolqqaara diyaa attuma asaa miidi danddayiyaagaa koshshes.

Bariyaan guutta gidida yelaga naati issippe uttidi nababiidi de'iyoo keettaa giddon dumma dumma maxafaa qommoti de'iyaageti ekki ekki nababiidi de'iyaageti beettoosona.

Asay timirttiya tamaariiddi xuufiya xaafanaassi daro xaafi miishshata go'ettees Erssaasee daro wode xaafishin woykko misiliya loyttishin moorettikko qucci xayssiya laaphphisiyara de'iyaba.

Ogiya doonan dumma dumma zal"eta yelaga macca naatinne yelaga attuma naati zal"idi banttta de'uwa laammoosona. Hegaa mala osuwassi ambbaa heeray keehi injjetees.

Adil'e ciishsha meran amaaratto doonan xaafettida xifatee "shimgilinaa" yaagiyaa xifatee nu doonana birshettaa "cimataa" yaagiyaa birshettaa immees nu doonan birshiyoode.

Halanda geetettiyaa tohuwaa kuwaasiyaa kaassanchchay ba kaa'ido kaassan gelissido gooliyaa qooday cora. Hegaa be'iyo wodee, laa taanikka halandadan tohuwaa kuwaasiyaa kaa'iyaakkoduretiyoogaashing attiis.

Huuphiyaa binnaana qanxxi giigissiidi de'iyaa attuma na'ay baassi maayi uttido ooso maayuwaa meray aybaa milatii? qanxissiyaa na'ay oona getetti xeegettii?

Na'ay bootta maayuwa maayidi bootta kaamiya laaggiyoogaappe karettaa laaggiyaako lo'o. Woykko karetta maayuwa maayidi bootta kaamiya laagiyakko daroppe lo'o gides.

Ha dembbay seeraamikiyan giyogaappe oosettes. Awu go'ay booraa puulayanaassinne qassikka deelle dagattennaadan ubbakka urqqay hametaa diggennaadan maaddiya al'o miishshan giigiyagaa.

Wolaytta dichchaa citaa kaassanchati keehippe minonne wolaytta hayttaa xeesisiya mino kaassanchchata. Hagaappe guyye wodiyan dumma dumma erettida citatuura kaa"idi hoolliyaa shocidi woytuwaa kallachaakka ehidosona.

Issi heeray erettanaadaaninne xeesettanaadan oottiyabatuppe issoy ayba gidana danddayii? Toophphiya biittan asay zannaqaassi go"ettanawu injjetiya heerati awa away heeran corattiyonaa?

Addisaaba ambbaa arati kilo geetettiyaa dabaaban de'iyaa garssappe pude xuuqqiyaa haattati qoodayi muleera aappunee? Ha dabaabaappe guyye baaggara aappun kaameti de'iyoonaa?

Issi issi tamaare barkka uttiyoo tamaaresoo odiyaan qeeri tamaare naati uttidi eta asttamaare odiyoogaa siyiddi diyaageeta. Keehippe aaho keetta kumi uttidosona.

Dumma dumma ushshaa qommoti uyiyoo birilliyaa bolli tigetti uttidageeti beettoosona. hageeti qassi dumma dumma meraara de'iyoo giishshawu eta gateekka hegaadan daro.

Issi katta keettaa qonccissiya xuufee kaqettidaagee beettees. Ha xuufe katta keettayi de'iyo ginaa eranawu hegaadankka qassi he sohuwa metootennan gakkana mala kaqettida erisso.

Addis ababa ambbaa garssan asaa caaniyaa wogga kaamee kawuwaagee attin asaa caaniyaa hara qeera kaameta ubbaakka he ambbaappe kessidoogan he kaamiyaa laaggiyaa asati aykeenaa qohettidonaashsha?

Asaa bollaassi erettida go"aa immiya daarinchcha kattatuppe issoy xaatta santtaa. Xaatta santtay daroto gezziyaaninne haattay dariyo heeran de'iya daarinchcha katta.

Issi sohuwan meray karetta gidido shara caammay de'iyaagaa gidishin, ha caammay kawushsha gidiyo gishshawu ogiyaa hemettanawu, ispporttiyaa oottanawu, woxxanawu shara caammay injjettees.

Asaa naatu bollaa galbbaa yiira naatuugaadan shugissiya nne boojissiya sawiya al"o saamunaa. A miyyessan biron duuxxida mittaa boccoy micetti uttiis.

Dumma dumma allequwawu go'ettiyo miishshay de'ees. Ha allequwaa miishshay qooriyan wottanawu, hayttan wottanawunne alleeqanawu maadees. Hagaa daroto macca asay go'ettees.

Tungga ambban de'iya daro miilooniyan qoodettiya asaassi geeshsha uyiyo haattaa gattidi poliyogee maalaalees. Ha asay tumukka koshshiya keena haatta demmiiddi de'iyonaa?

Issi keettaa giddon lo'iyaa cora xariphpheezzatinne oydeti de'oosona. Ha xaraphpheezzatanne oydeta be'iyo wode tasoonikka hagaa mala buquray de'iyaakko zemppa uttada allaxxikkina giissees.

Sunkkuruuttoy katta keehippe mali'ettiya suufayi ancciddi kattiyo darkkon mokkiya ataakiltte qommo. Ha doozaa dumma dumma kattatura walakiddi kattiddi issippe meettes.

Daro wode wanggelaawetinne sabaaketi galbbaappe merettiya xeellanawu phooliya caammaa suufiyara maayoosona. He cammaa wottiyogeenne etaagaadan haniyogee daro asaa keehippe amoyiyaaba

Cora naati issippe allaxiyoo sohuwaa biidi allaxxiidi haa simmidi pootuwaa denddiyaa naatu qooday woysee? qassi ushshachcha baggaara de'iyaa na'ay maayido kootiyaa meray aybee?

Dumma dumma wolaytta wogaa maayuwaa qommoti deosona. Hagetuppe issoy bullukuwaa, dungguzza, hadiyaa hegetane haratika deosona. Ha wogaa maayuwaa maayanawu tana keehin iitees.

Santtaynne qosxay qumattettawu maaddiyoogaa xalla gidennan payyatettawukka keehippe daro go'aa immees. Santtaynne qosxxay gadeppe xalla gidennan giyan issisan issisan qassi ogiyankka bayzettees.

Asaynne kaamee hemmettanawu maaddiya ogiyaara duge simmiidi biidi deiya na'ay maayddo shuraabiya meray ay malatii? Appe miyye baggaara eqqida miittay aybaagee?

Yaaranne haaraanne keexxetti uttida naa'u keettati beettiyageeta gidishshiin issi oorata keettaa keexxidi de'iya yelaga naatinne qassi issi shuchchaa tookkidi yiidi de'iya na'ay beettees.

Issi heeray ba giddon corabata oyqqiyaaga gidishin hegeetuppekka erettidaage heera puulayiya doozata oyqqees. Doozatikka qassi he heerassi daro go'aa immoosona.

Hagaa mala coraa maxxaafa shiishshidi nababiyoogee keehippe daro maaddiyaaba ga qoppayis. Ha maxxaapa nababiyoogee eraa demmanawu daroppe maddiyaaba gidiyoo gishshaassa.

Issi zo'anani ekkiyaa karettawu biida shamisee asay kaquwaan de'iyaagaa be'idi shammana mala qoncciyaan beettees. ha shamisiyaa gateekka biran hegaadan daro gidenna.

Soossoy duge simmidi goggiyaagee tuuristteti yiiddi xomoosin daro marccuwa demissiya miishshaa demmiyo ogetuppe issuwa. Woray do'ay woykko kare medossay geessanawu maaddes.

Cora macca naati issi mala bootta habashaa qoliyaa maayidi baggay karaabiya oyqqin baggay kushiya baqqiidi diyaageeti bantta xeessan qachchidoogaa sunttay aybaa geetetti xeegettii?

Dirssay mitta qanxxidi misimaariya xishiyogan woykko sussa mittaara gatti qachin kattaa mehiyappe naaganaassinne keetta diranaassi go'ees. Mishiriyaa tokkiyoge ayfiya miyo mitta gidiiddi maanaassi maaddeees.

Gade giddon cora doozati diyageetuppe issoy salaaxaa. Ha salaaxay santtadan kanttidi maanawu maaddes. Xeellanawukka keehi lo'es shin a gatee ayi keeneeshaha?

Hagee zo'uwaawu biida meraara de'iyaa miishshaa bolli bootta xifatiyaa oyqqida xifatee daro kiitaa ba giddon oyqqi uttiis. qassi a giddon silkkiyaa misilee de'ees.

Issi keehippe lo'iyaa macca naatu maayoy giyaa gelidaagaa be'ada taani tamichcheessi shamanaw keehippe amottas shin he maayuwaassi gatee aappun bireeshsha?

Toophphiya orttodookise ammanuwaa kaalliya kaalliya cora asati woosa keettaa Karen eqqidi goynnoosona Cora kaalettiyaa asati sintta baggaara eqqidi qaalaa yootoosonanne yexxoosona

Pillay so medosa gidida miizziyo yessiddi qassikka ekkiddo maata bukkiddi demmiyo keehippe koyettiyanne mali'iyaa katta. Bootta asatti pillanne qassikka budeena miide de'osonna.

Issi Luxetta keettaa giddon aaho dembbay diyagaan luxanchchatinne luxxisiyaageeti issippe luxiyaageeti sa'an luxissiyageeti oyidiyan uttin yaa'iiddi diyageeti ayiba qopan yaa'iyonaashsha?

taakkele umaa yaagettiya issi bitanee beettiyaagee des. ikka darotoo asaa addisaaba kattaman ayssiyoogaappe aaruwa asaa oonatettaa teqqiya kawo dere oosotakka oottiis.

Guutta naatussi asay daro wode eta ufayssanawu aayyiyanne aaway darotoo mangguwa juusiya shammoosona. Ha mangguwa juusee guutta naatussi meraa kessees.

Cora xoqqasappe yiida asay mootta asawu giigissido haataa be''iiddi de''iyaagetuppe issoy shaahettidi ayissi haatta ganxxii? Etappe guyye baggan eqqida asay ayi ootti?

Dumma dumma tokkin gidin zerin dicciydi gakkin maanawu qassi hara kattaa mal'ettanawu maaddiyaaba. hegee hegaa gidishin issi issi kattaa ayfiya carkkuwan wottanawu koshshes ayssi giikko wooqqiyo gishshaassa.

Dumma dumma biittaa banddiray guye baggaara kaqetti uttido sohuwaan oyddaa gidiyaa asati ayssi bantta kushiyaa saluwaa dentti eqqidonaa? eta maayuwaa meraykka ayi milatii?

Issi keetta karen maattaa miiziyanne i maray qoriyan wodoroy adhdhi uttiis. Issi na'iyaa naa'akka wodoruwan qachchanawu oyqqa uttaasu. Maattaa miizzaa heemiyoge keehin maaddees.

Nu biittaara dumma dumma birataa birataa qommoti de'iyaageeti keehi hiraysso gaasoykka nu biittan birataa qoxxidi giigissiyaa wogaaceti cora gidiyoo gishaasa.

"isset barina restorant" geetettiya xifatee beetiyaagee issi shuchcha keettaa boli kaqetti uttiis. hegaa bolikka ha keettaa garssankka daro lo'iyaabati issippe beetoosona.

Goshshanchcha shooqan dumma dumma maataay mokkees. Hegeetuppe issoy zinbbaanuwaa yaagiyo sa'aara goshshettidi dicciyaa maataa gidishin dumma dumma allaliyaa go'ettanawu danddayettees.

Wolaytta moottan donoy mokkiyo heeratuope erettiyageeti awugeetee? Ha donoy asaa naati galla galla maanawu go"ettiyo kattatuppe ayba gididi meetettana danddayii?

Biire dumma dumma woraqatan xaafanawu maadiya ubbakka qassi misiliya medhdhanawu koykokka go'ettiyo luxetta miishsha. Ha luxetta miishshay asay ba qofaa xaafiddi qonccissanawu maades.

Cimaa asati luxiddi eraa demiddi bantta kushiyan xaafiyodenne qassikka dumma dumma xuufeta nabbabiyode ayba ufayssi! Ha cima aaway xaafiyode tuma ufayssay iran cawayees!

Hagee puutiya biittan tokkin mokkiyogan qassi dicci gakkidi hagaa mala ayfiya ayfiyoogan ayfiya miyo mitta qommo. Ayfeekka qassi daruwa Mal"iyoogan qassi bayzzin miishshaakka ekkiyogan go'aa immees.

Oosuwaassi yelaga naati kiyidi minni ootiyoogee etawu heerawu biittawukka lo'o. Hegaa gishshawu oosuwaa guyye geennan ottikko ubba asaakka xoossay anjjes.

Cora tonddeti issippe shiiqi uttidi aaho yaa'aa oottiyo keettan uttidi yaa'iiddi de'iyageeti de'oosona. Hageetu giddon issi macca asikka beettenna muleekka attuma asa xalaala.

Issi heeran haniyaba darotto misiliyaan, pootuwaa denttiyogan qonccissanawu danddayetees. Wolaytta dere asaykka ba baalaa woykko laytta laamiyaa bonchchiyode denttido pootuwaa qoncciisees.

Hiillanchchati biittaa bookkiyigaappe doommidi murutaakko gattanawu be'iyo metoy gomppan michchees. Heeraa asaa gidin kawotettay etawu koshshiya sohuwa immennaagee keehippe yiilloyees.

Qoodan heezzu mitta milatiyaaba pude zaari essida karetta meraara de'iyaa wodee ehido zammaana buquray beetiyaage sa'an zin"i uttidagee nuuyo beettees.

Issi ogiyaappe haddirssa naggaaranne ushachcha baggaara dumma dumma dozaa qommoti de'oosona. Dozati asaa naatussi immiyo go'atuppe amaridaageetl, heeraa irxxatettaa naagiyoogaa, iray yaanaadan oottiyoogan go''osona.

Issi sohuwan uttida issi mala wora do'ati geleshsho geeteettoosona. Etikka immiyo go'atuppe issoy biittaa xomoosiyaageeti eta be'anawu yiyo wodee he biittee aquwaa dichchiyoogaana.

issi qeeri bootta makkiinay diyaagee beetiyaassi meray aybaa malattii? qassi a matan beettiya hara cora makkiinay baynna gaasoy ayba malattii?

Wolaytta sooddo yunburushiyaa giddon issi wogga keettay de'iyoo sohuwaa matan sintta baggan de'iyaa mittee sunttay ayba getettii? ha baggaara de'iyaa kaamiyaa ogee ayba meree?

Issi issi asay ba gaden de'iyaa mittaa qanxxi ehiidi massidinne ciiri giigissidi tukkiyaa caddiyoo udulaa medhdhidoogaa giyaa efidi bayzzoosona shin he udulaykka daro biraa ekkiishsha?

Eranchchay za'an de'iya meretta wurssidi saluwappe garssaa awaa aginaa xanna'iyogaa qoppiyode tima ayba malaalii. Etikka bantta pilggidido pilggetta asaa naatussi darobata birshshidosona.

Ganddaa heeran keehi daro lo'iya meretaa immotati de"oosona. Mittati, dereti, Shaafati, dumma dumma daarinchcha kattatinne hegaanne hegaa milatiyabati ganddan de"oosona.

Shaafaa haattay asay miizzaa ushshanawunne tikkidi oosuwaa oottanawu go'iya xoossay mereta. Shuchchay asay puulattida keettaa keexxanawunne dumma dummabaa oottanawu go'ettiyooba.

Issi yaanne haa qaxettida turay mittaa bolli xaaxettidaagaa mata meranne irxxay beettes. Shin ha giddon asi gelana koshenna ayssi giikko qaxetti utto gishshawu oyqqikko yeddenna.

Hakkamo keettay dumma dumma harggiyaan oyqettidi asay yiyo wode eta harggiyaappe pattanawu go"iyaa keettaa gidishin qassi gaatekka guutta gididaagee ayba ayba ufayssii!

Issi huuphiyaara hoshkkaara macca yelagiyaa cora cima baltteetaa maaraara kattaa barssayidda dawusu. Ha kumida baltteetayikka baagaanne mes. A barssiyoogaanne baares.

Cora qommo kattaa ayifetinne ataakiltteti giyaa bayizuwawu shiiqidaageeti beettoosona. Ha murutati asay ba namisawu maanawunne dumma harggee sakkiyo wodiyan go'ettiyo katta qommo.

Toophphiyanne China banddiray de'iyagee beettes. Ha banddirati issi biittaassi de'iya oonatettaa qonccissanawunne issi biittayi hara biittaara de'iya issipetettaa qonccissanawu maaddiyaba gidiyogaan erettees.

bootta makiiniya diyaara beetiyaarissi a bullulliyo miishshay keehi karetta shin assi waagay woysee? qassi appe miyiyaara diya miishsay aybaa maadii?

Samppay shaayidobaa bashiyaappe kessin shooriqennaadan micci wottin daro wodiya go'ettanawu maaddes. Zambbeelle giya ayoti ekki biidi banttana koshshiyaabaa zal'idi ehanawu maaddes.

Dorssaa daroto baalaa wode asay shammidi shukkees. Issi issi keettan yelida gacino maccaa asaassi durssaa shukkidi he shukkin kiyida suuttaa uyanawu immoosona.

Issi huuphphiyaara hoshkkaara adussa yelaga arssa na'iyaa ha nuukko simmada achchaa bessada eqqaasu. Akka wolaytta wogaa maayyuwaa maayyada silkkiyaakka oyiqqaasu.

Kaamee hemettiyo wogga ogiyaa bollan asay yaanne haa hemettiyoogee daro danuwaanne daafaa asaa bolli gattes. kaamee awudekka eqqiyo wodiya dirssa giddon eqqana koshshes.

Beni wode wogga asaykka nibaabiya erennashin ha"i wodiyan qassi qeeri naatura ubbay ba lufa doonan nababoosona. Keehi maalaliyaabay doonaa pogibeenaageetura ubbay nibaabiya eres.

Issi luxetta keettaan luxiyo kifiliyaan de'iya bulla shamizziyaanne zo'o shuraabiya maayida maccanne attuma naati kifile gidon luxcissiyaagee oychchido oyshshaa zaaranawu bantta kushshiya kesdidi xoqqu ootti wottidoaona.

Seera naagissiya bitanee asaassi kiita aattiddinne naqaashshaa shiishshiiddi de'iyagee beettes. Appe guyye baggaara cora qommo meray de'iyo metati keettaa tiyettidaageeti beettoosona.

Miiriqay dumma dumma buqurata go'ettiddi simmiddi oliddo xinqqiya woykko harggiyakka oyttanna danddayiyaba. Biitta goyyiya kaame biitta bookkanawunne caanawu maadiya kaame qommo.

Zo'o meray de'iyo luxetta maxxaafay beettees. Ha maxxaafayi heezzantto kifiliya luxanchchata Amaara doona luxissiyo maxxaafaa gididi luxanchchata doonaa eesuwaara erana mala maaddees.

Uyettiya ayfe tukkee bayzettiyo keettaa karen cora asay qeera oydiyan uttidi tukkiya uyosona. Ha keettawu pengge xaphon manddaranawu go''iya motoree eqqiis.

Dumma dumma buqurati shiiqidi giya giddon de'iyageeti beettoosona. Dumma dumma zambbiileti shiiqi uttidaageeti dumma dumma meray de'iyogeeti de'oosona. Hageeti be'anawu lo"oosona.

Tungga ambbaa aysuwan asaa coratettaara gayttidi merettiya tiransppirttiya metuwa pagalanawu kawotettay ekkiiddi de'iyo tanggoti aybee aybee? Qeera kaametun polettiya manddaray cora asaa abbiyara bii?

Kaame daro qommonne daro oosuwa oottiya wodee ehiido zammaana miishsha. Ha"i wode issi issi heeran diccida asay ba gadiyakka ubba kaamiyan goyissees.

Qoliyaa maayiyaa macca naati tana lo'oosona gaasoykka qolee asatettaa ubbay etaagaa genttiyo gishshataassa . Bootta qoliyaa maayda asaa be'iyoode tawu ufayssay siyettees.

Duge goggiidi de'iyaa haattaa jarkkaniya yeddada duuqaydda de'iya na'iya ha simmada xeellaydda de'awusu. Gidoshin A duuqaydda de'iyo haattaa waattanawu de'ay?

issi keehi lo'iya timaattimee diyaagee teeraa yonjjojjidi gaariya boli biidi beetees. a bolikka qassi sharay hiixettidi giigi uttaagee hagan beetees.

Zo"o ashuwaa cora asati miidi de'iyoogaa be'ada taanikka maanawu keehiippe laamotaas. Masqqalawu ashuwaara maanawu oyssaa yeggidi daaxido zo'o bambbare keehiippe sawees.

Issi maatay kummido dembbay beettees. Ha dembbankka daro mitatti diyaageeti asaa naati irxxa carkkuwaa demmidi banttana shemppissanaassi keehi maadiyaaba malatoosona.

Zammaana hiillaa go"ettidi goshshaa hiillanchchati dumm dumma mittaa puuteta puutissoosona. Ha mittaa puuteti tokettidi kuwatettaappenne carkkuwa laamiya naagissiyogaappe gujuwan qumatettawukka maaddoosona.

Issi awa ambbaakkonne wolqqaama pooqe woykko shuchcha shuchchaa bollan dooridi keexxido daro keettay de'ees. Ha keettaa yuushuwankka daro mittatikka de'oosona.

Heezzu dumma dumma qalamme de'iyo toophphiya banddira milattiya arumay toophphiya horophphilliya woykko tooki pala qoncciseessi. Ha arumay horophphilliya zokkuwan xaafettiddi nu biitta qoncciseessi.

Suyqe asaa naatussi gala gala koshiya so gido miishsha bayzziyo guutta woykko qeeri keetta. Ha keettan daro peeshawu maadiya buquratti bayzzettosonna.

Cora luxanchchati luxetta keettaappe kareera dirssaa xaphon eqqidoosona. Ha luxanchchata be'iyoo wode, ha'i wodiyaa luxanchchati luxetta keettaa maaraa mankkaa bonchchennaagaa bessees.

Ambbaa giddon daro soho katta keettatun kishiyaara ma ma giya qumay de'es. Ashuwaa taman disttiyan daro mal'iyaabata yeggi kattikko pala mal'es.

Xoossasi goynniyoonne a yexxiyoo woossa keettaa sintta baggaara de'iyaa diriphaa bolli eqqida asati maayido maayuwaa meray be'iyoode nu wozanaa haashukka oottees.

Tukkenne katta keettay dumma dumma lo'iya meraa xomphphiyabata wottiyogee lo'o. Uteele woykko katta keettay awudee poo'ana koshshes xumissiyogee lo'o gidennan.

Adussa kaciyaa oyiqqida goyyettiiddi de'iyaa bazzon diccida wolqqaama booratu merayi ayi malee? Boorata guyyera laaggiiddi de'iyaa bitanee ayibaa maayi uttidee?

Dumma dumma puulayiya wode ehiido miishshatta kaqqidi keehippe giigissidi asay yelatta woykko hara baala bonchchiyoode ayba lo'i! Puupa puggidoge xuuqiyoode dagamay shaya duutes!

Dumma dumma wogaa qumaa qommoti de'iyoosan garssa baggaara samppan hiixetti uttida qumaappe ha baggaara gosiyaan tigetti uttida ushshaa sunttay aybee?

Geela'iya dumma dumma dooza muruttappe merettiya woykko oosettiya qibaatiya tiyettadda ba sinttara asaa muliya puulan leqqawusu. Ha na'iya keehippe puulatta uttaasu.

Wolaitaa wogaa bantta durssan kaa"iiddi qonccissiya adde nne geela"o gidiya naati diriiphphan doosona. Eti maayido maayoy bullukkuwa nne dungguzaa geetettes.

Wolaytta dere asaanne qayye ashuwa siiquwappe nuna xoossi ashsho! Dariya bagga wolaytta biittaa asaa wolqqaa hilssi oottidi wurssiyabaappe issoy qayye ashuwa sawo bambbariyara be'iyogaa.

Aakkime keettay payatetta metuwa birshshiya asay biidi harggiya xeelettiyo buzo woykko kawo ooso keetta. Erissoy qassi de'iyo sohuwa malattiya xuufiya.

Wolaytta sooddo ambbaa giddon qoodan cora asati duge ziqqa sohuwaappe pude xoqqiyaa sohuwaa yiidi de'iyaageti aappunaa gakkiyoonaa? haddirssa baggaara de'iyaa keettaykka woysu xekkaara de'ii?

Hagaa mala wogga asayi ba dere asaa haashshu gakkideta giyooge ayibeppekka aadhdhidi lo''iyaaba. Gasuubba katama ayisuwaa kawotettan xeesettiyaa mantta marqqoosa yaakkinaa.

Daro urqqaappe merettidi giigi uttida soni qumaa kattanawu maaddiyaa woykko go"ettiyoo miishshay woykko buquray aybaa getetti xeegettii? etikka qoodan woysaa getettii?

orttodookisse woossa keettaa giddon beettiya cora asati bantta boli bootta maayuwa maayidi xoossaa goynniidi beetoosona. hegaa xalaala gidennan diishshin keettaykka des.

Zammaana oyidee mittaappe pooxetti merettaageenne a sinttankka wottidi maanawu maaddiya oyide des. Koorintte xomppiyaa poo'issanawu bollaara duge xomppi wottido zannaqa keettaa.

Issi gelao na'iyaa doonaa hanggada pude bonggotada pootuwaa denddasu. A de'iyo woykko pootuwaa denddo sohoy ajjora soosuwaa yaagiyo heeran gaxaara eqqada denddasu.

Woray keehippe cora mittatti issippe shiiqqiddo wora do'attuyo de'iyo keettanne qassikka katta pultto gididda dolla meretta imotta. Qassikka irxxa ehiidi heera irxxisees.

So kaamiyaa giyoogee issi bawu barkka shammidi ba koyyidosaa barkka woykko ba keettaa asaara baanawu maaddiyaa kaame giyoogaa. Ha'i wodiyan yelaga naati darobaa zal'ees.

Gudichchay hayittan likkidi an aattin alleqisses woyikko puulayees goosona. Adussa Huuphiya pixidi duge yeddikko qassikka qoliyaa mayin pala keehin lo'ees.

Issi kifiliya giddon "Zeritu" yaagiya xifatiya goda bolla xaafeti kaaqeti uttidaage ay meran xaafettide? Appe garssan de'iyaa salo meray diyooge aybe?

Ogiya doonan asaa ayifiya payyatettaa naagissiya payyatettaa keettaa odiya xuufe qoncciyan de'iyagee beettes. Ha xuufe keettaa erenna asayi banttarikka eridi yaana mala maaddees.

Issi bootta shara malay hiixettido sohuwan zo'o unkkoy micetti uttiis. Zo'o unkkoy kattinkka meray zo'o gidiyo gishshawu maanaagee qoppin daro ufayssees.

Teeri uttida bayizziyoo askkaadoosee tana ma ma yaagidi amoyiyaagaappe ta ekkada miyaakko aadhdhes. Ha kattaappe bollaara de'iyaa issinnakka teera gidiyaakko lo'ees.

Adil''e ciishsha meray de'iyoo caammati issi sohuwan de'iyaageeta gidishin ha caammaa qommoti galbbaappe oosettiyoo gishshawu keehi mino caammaa. Ha caammati iraa wodiyan urqqaassi maaddoosona.

Nu heeran issi asaa ubaaso korintyiyaa wolqqaa oyqqidaagee moorettin asa ubaasonkka korinttee xayidaagaa asa ubbay shiiqettidi korinttiyaa efanchchaa xeesidi giigissidoogan nu heraa asay ayba ufayttis iidetii?

Lo'iya kaamee issoy issuwaa kaallidi issi heeran beettes. Kaamee coratidosan hemettiyoogee lo'o gidenna tana qassi yashshes ayssi giikko eesuwan woxxiiddi asa bolli qohuwa gattana danddayes.

Duge biittan xuggunnida xeelawu daro ufayssenna beni Wolaytta asay daanawu go'ettido buuxa keettay eqqiis. Ha keettaa qaadadan tami oyqqikko bidintta kiyi be'es.

Issi attumagaaranne na'u maccageturaa issi xeelanawu lo'iyaa sohuwan eqqidi pootuwaa denddidi deosona. Etappe guye baggaara lo'iyaa irxxay de'iyo miittay, maatay de'ees.

Toophphiya giddon aahuwan de'iyanne miizzaa malatiya do'aa sunttay aybaa geetettii? Ha do'ata xomoosiya zannaqanchchatuppe beettiya miishshay biittee dichchaassi immiyo maadoy aybee?

Toho kuwaasiya kaassanchchati giddon issi na'ay pootuwa denttiyoode ayssi wora xeelli? Toho kuwaasiya kassanchati adil'e ciishsha Mera appe zo'o mera maayuwaa maayiyaakko lo'o.

Ba issi gediyaan gulbbati uttida bitaniyaappe bolla baggaara de'iyaa xifatee woygii? Qassi ha maxaafaa xaafida izaawaa woykko xaafaanchchaa sunttay oonee?

Asay issi issi oosota ootti simmidi kataman lo'iya heeran biidi shemppi ekkiyoga daro dosays. Taanikka ha saaminttan de'iya paaciya wurssiyaakko katama baada ta laggetuura yuuyyanawu koyyays.

Kaawoy asay allaxana koyikko harasaa haakkidi beenan ba heeran allaxo giidi ha'i ubba sohuwaakka keehippe puulayiidi beettees. ha kaamee biyoo ogiyaa miyee keehippe lo"ees.

Issi sayniyaa bollan dumma dumma qommo wogaa qumati de'oosona. Ha sayniyan de'iyaa qumata be'iyo wode siyettiyaabay budeenaara woxiyaara be'iyogaappe keehi dummattees.

issi keettaa keexxiya cora asati diyaageeti bantta kushshiyan cora dumma dumma miishshata qaattiidi beettoosona. etawukka koyro oosoy urqqaa munaqqiyoogaa malatees.

Guutta naati yelettidi diccidi qumaa miyogaa woykko maatta uyiyogaa doommanaashin eta ushshaa meezeyanawu yiida Niido yaagiyo qorqqoruwaraa de'iya maattaykka de'ees.

Ichchashantta kifiliya amaaratto doonaa luxissiyo maxaafaa giigissanawu koshshiyaa kumetta gatiya maadidaagee Tohossa Toophphiyaa dalgga manttiya. Dilla ambbaykka baappe naagettiya kaafuwa oottiis.

Ajjooraa soossuwaa matan issi wodala na'ay pootuwaa denddidi de'ees. Ha wodallay ba kushiyan wolaytta qonccisiya banddiraa oyqqidi eqqiis. Heeraykka zo"o meray de'ees.

Issi saafaara dumma dumma quma qommoti de'iyaageeta gidishin, ha dumma dumma quma qommoti payyatettawu maaddiyaageeta. Ha qumaa qommota be'iyoo wode cuchchaa mitissees.

Korinttiyaa poo'uwaa bolli qassi dumma dumma ciishshata miyiyaan wottidoogee sohuwaa keehippe oytti wottiis. qassi ha baggaara naa"u oydeti de'iyaageti uttanawu giigi uttidoososna.

Ha cora buquraa ba giddon oyqqi uttida daro miishshaa ekkiyaaba milatiyaa buquraa xeelliyoode qassi be'iyaa asaa ayba lo"ees gidetii tumaappe!

Daro biran shamettiyaa koorinttiyaa xomppiyan xomppettida keettayi be'anawu beessanawukka ayiba injjetii. Ha keettan diyaa uttiyoo oyideeka keehippe uttanawu keehippe daro injjetes.

Qooriyaa worqqaa bayzziyaa keettay dumma dumma marccuwaan bayzzettiyaa worqqaa qommota shiishshi wottidi koyyiyaa asaassi bayzzees. Taani aadhdhida laytti qooriyaa worqqaa shammaas.

Zamaana huuphpiyaa binaana qanxxisiyo keettan ciigissiyo bira gate woqqee? Hagamala oosuwaa doommanawu biray appune? Ha keetta giddon deiyaa asati appunne?

Haattaa tigidi go"ettiyoo issic gaaloone gidiyaa haattaa oyqqanawu danddayiyaa meran boottaa gidida balddiyaa sunttaa ayba giidi xeeganawu danddayiyoo? i de'iyoo sohoykka awee?

Ha xeellin beettiya wolqqaama haattay umaa haattaa Dawuroppenne Wolayttappe gidduwan de'iyagaa milatees. Ha haattaa yuushuwan wolqqaama woray de'iyo wode hagee keehippe lo"ees.

Salo sa"a guufanton cora qommo taamare naati luuxiyo luuxetta keettati de"eosona.de"eiya luuxetta keettatuppe issuwa giidida wolaytta dichcha amoy injjeyido wolaytta liiqaa luxetta keettayi arakka amban de "ees.

Woosa keettan ammanuwaa asayi yettaa yexxiiddi cenggurssa loyittiyoo yettanchchatu buquraa. Ha buqurayi daro qommo mittatuppenne wodorotuppe qassikka qunccuutetuppe puulatti giigida buquraa.

Wolaytta soodo goshsha xoqqa luxetta keetta geliyo keehippe aahonne xoqqa geliyoosa karen zamaana kaame eqqiis. Ha xoqqa luxetta keettay wolayttan bayrranne koyro.

Wolaytta boynnaa cadhdhiya sawo bambbariya daaxxidogaara aybikka baynnassan coo ubba ma ma geesi. Ha wolaytta wogaa qumay qoppiyode saasuwa yegeesesi.

Naati gulbbatidi xoossaa woossiiddinne xoossaassi goyniiddi bantta wodiya a sinttan aattiiddi de'ooson. Eti gulbbatido miishshay qassi seeriyabaappe giigiyogan uttanaassi maaddiya miishsha geetettees.

Giya giddon keettaa keexxidi dumma dumma kattidi miyo katta qommota dooridi deexuwa likkiyaa miishshaa go"ettidi bayzzoosona. Etayyokka qassi taray taray de'ees.

Cora maayoti siketti uttidaageeti shiiqi uttidosona. Ha maayoti sure xalaala gidishin ha suree attuma asaagaa gidiyogee keehippe erettiyagaa gidiyogee qoncce.

Issi ambba giddon dumma dumma bantta aallalliyaara simirettiddi beettiya asatanne ubbakka eta giddoppe issi wodallay keehippe dexxiya miishshaa tokki uttiis.

Issi eqotaa onatettaanne oottiyo oosota xeelliyogan xoqqan baaneriyan miccetti uttidabay beettees. Issi issitoo asay xafiyobattinne oottiyobati gayttenan ixxiyode ayba iitti!

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citay sidaama bunnaa toho kuwaasiya citaara kaaa'iyo kaassaa be'anawu ubba asay amoxxees. Ha kaassati darotoo ooshshaa xayennaageekka qofissiyaba.

Wolaytta dere asay ayyo a wogaay de'ees. Wolaytta dere cima asay biittan anjjiyogan, duxxidagetta sigettiyogan, layttay laamettiyode asa anjjiyogan oottosona.

Issi yelaga na'iya keehippe lo'iyanne puulattida keettaa giddon qumma kattayidda de'awuus. Ippe guyye baggaara mittaappe masettidi xeellanawu ayfiyawu keehippe lo'iyabatikka beettoosona.

Buddeenay uukettiyoy gaashe gaacettoogaappe guyyiyaan munaqettidi haattan lee'issidoogaa duuqqi duuqqidi bashiyaan tigiyoogaana. Buddeenaa uukkiyaa asaa darotoo tamay woykko hobbee xuuggees.

Yooshsha carkkuwaa okisijjiniyaara kumi uttidanne keehippe dozata maayiyogan puulatti uttida ha sohuuwa baada xomosiyakko harasa baanawu tana sheneyi agganawu dees.

Maaraara uttida cora asay ubbaykka bantta kushiyan dawutaraara biiriiyaara oykkidi ayi xaapiddi diyoonaa? Eta giddon de''iyaa macca asaa qoodayi woyisee?

Taani kiriyappe oosettida dumma dumma meray diyo maayuwa maayiya asaa be'ikko he asaa keehi dure gaada qoppays. Qassi he maayuwa maayida asaara hemettanawu daro koyyaysi.

Ichchashshu macca naati issi mala wolaytta wogaa maayuwaa maayi uttidaagetuppe oyddati bantta huuphphiyaa qachchibokona shin issi na'iyaa ba huuphphiyaa ayssi qachabeyike?

Issi puulattida sohuwan issi bootta shuraabiya maayida na'iya ba huuphiya adussan dadettada zokkuwa haa zaarada eqqaasu. Macca naati darotoo puulabaa dosoosona.

Vimtpo yaagettiyaa mattoyiyaa ushshaa daro yelaga naati uyidi mattottiyoogaa aggiyaakko lo'o malatees. Ha ushshayi darotoo siiqo laggeti allaxxiiddi issippe uyiyoo ushsha.

Toophphiya biittiyo kaalettiyo aawatettaara de'iyanne gita eraara de'iya izaawati oonee oonee? Nu heeraykka ha izaawatuppe ekkana bessiya lo"o meezeti aybee aybee?

Kafoy qefiyan paaliya mitta bolli keetta keexxiddi de'iya naa'u qefetti de'iyo wora medosa. Ha medosay dumma dumma guxxuniya katta kessiddi meesi.

issi shuchcha keettay beettiyaagassi aybba meray diyaagee beetii? appe ha bagaara diya cora qommo biratatti ayssi a matan be'iyoode tokkettidonaa?

Toophphiyan de'iya wotaaddarati awudenne eta kushiyan ola miishsha xayssi erekkona. Hega gishshawunne eti wottiyo caammay asa xefeellikko qohiyo gishshawu tawu eta be'ikko suriyan sheeshshay yees.

Gade giddon mokkidi gakkidabaa be'iyo wode ubba tana coo ufayssees gaasoykka I miyoobaa xalla gidennan diishin kuwaassikka maaddees. Salppappida maataa be'iyoode tana buucca buucca gees.

Kaamiya ogiya doonan cora yelagatti bantta bolla minttetiya qassikka harggiyappe naagiya bolla qaatta oottidde de'osonna. Etta guyen doozzay ambba puulatetta gujiya puula dooza.

Daro dorssati issi heeran heemettidi de'iyaagetura ooni de'ii? Ha dorssatu qooday aappune? Neeni dorssa ashuwa ma eray woykko erikki ?

Issi keettaa karen heezzu naati eqqidaageetuppe issi na'ay penggiya geliyo sohuwan eqqin attida naa"u naati qassi A xeelliiddi maskkootiyan eqqidosona.

Naa"u asati gonddalliya oyqqidaageeti uttidosona. Ha asati wolaytta wogaa maayuwa maayidi tooraa oyqqageeti wolaytta wogaa loyttidi qonccissiyo gishshawu daro lo"oosona.

Konsso baggan diyaa qeeri naati ayiba mino meretee? Qeeri na'iyaa laatamu litiriyaa oyiqqiyaa wogga jarkkaaniyaa zokkuwan ba'ada tiraara sitti giida pudettaa bawusu.

Zammaana hanotan giigi uttida sohuwaan qoodan heezzaa gididi de'iyaa konppiteriyaa xeelliyoo wode eta geesay guutta shin eti oottiyoobay keehippe malalees!

Xillonne gaccetti giigidda haattay haatta tiggiyo buquran tiggettiddi oyddiya bolli uttiis. Ha haattay uyin payatetta keehippe maadiya dollanne pultto haatta.

Nusooni gifaataa baalaa wode ashuwaa muxidoogaa yeechchan wottidi so asay ubbay miyo wode taayyo daro ufayssay siyettees. Taani zo'o ashuwaa be'iyo wodde ma ma gees.

Shuchchappe keexettida keetta gididi pude issoy issuwaa bolli shibi uttiis. Hagaamala keettay shuchchappe siminttuwappenne shaafiyappe keexettees. Heran qassi maataaykka de'ees.

Issi maayuwaa zal'iyoo maayo kettan suree ashanguluutiyaara eqqi uttis. Ashangguluutee maayuwaa mayizzi wottin asay ogiyaara kanttiddi maayo keetta gidiyoogaa be'idi gelis shammanawu maaddes.

Shuchcha keettawu xoqqa xekka woykko liiphiya kiyyddi duge sa'a xeelliyodde yashshay kokkorisees. Qassikka biron woykko koyro kiyiya asay coo wattiwatigees.

Issi yelaga na'iyaa huuphiyaara loshkkaariyaa meraarakka arssa boljjojiyaa miiccayda uttaasu. Ha na'eessi hanotaykka keehiippe lo"iyoo hayttankka alleeqoy de'iyoo muruta na'a.

Asaa naati min qummatetawu go"iyaa kaatta qommoti betiyoyi gooshshaa osuwaappe giidees. gooshshappe murutissana daadayo qummaati timaatimiya kaarotiya xaaxeta santta zo"onne bootta shunkkuruteta

issi asaa kushee beettiyage sa"aa bollan diyaagaa be'iyoode maayuwaa denttiiddi beettees. ha mayyoy diyaagee qassi cora asaassii ho'uwaa immanawu maaddees.

Bantta goynuwaa gallasaa woggaa gallassaa giidi bonchiyaa ammano eqotay xoossaa na'aa yesuusa kanchchiyaan ammaniyooga aggidi gallasaayo goyniyoogee ayba ites gidetii!

issi dembban eqida cora asati diyaageeti beettiyaageetuppe eqqida asatu sinttan beettiya naa"ay aybaa ottiidi beetii? qassi maakiinattikka ayssi dembban eqqidonaa?

Issi ambbaa giddon wogga ogiya doonan issi gita kaameenne cora asay eqqiis. Kaamee asaa issi sohuwappe hara sohuwa baanawu maaddees.

Issi maataa giddon barkka eqqida kafoy de'iyaagaa gidishin, ha lafuwaa qommoy aybee? Ayyo meray ay malee? Ha kafuwaa qooriyaa bollan de'iyaabawu meray ay malee?

Wolaytta wogga yettanchchay wogaa maayuwa maayiddi puulla ciishsha sinttan ba yetta erissees. Ha yettanchchay ba yetta huuphphe yohuwa xuufiya yootees.

Bitanee maxidi soo epiyoo manggoyi otuwan yeggidi kattikko ayibaa lo"es giidetii. A miyoodekka ganjjiyaa woppu oottiyaaba gidiyoo gishshawu darotoo mayis.

issi woga penggee diyaaga matan eqqida macaasseeyo maayuwa meray ay malatii? qassi ha shuchcha penggiya matan diya adil'e ciishsha malabay aybee?

Issi macca na'iya puulaattanawu koyyiyaba gidikko ba huuphiya ay mala hanotan dadissana danddayay? Huuphiya dattaappe gujuwan hara macca naata puulayiyabay aybee aybee?

issi karetta xurumbbay diyaagee beetees. qassi ha sohuwan diya ha xurumbba sa"aa boli be'iyo wode asaassi keehi daro gita maaduwa immees.

Issi bishkkiliitiyaa annaacettiyaa asati aaho asppaltte ogiyaara biiddi de'oosona. Ha asati adussa ogiyaa eesuwaan laaggiiddi biyoogaa be'iyo wode taanikka hagaadan annaacettiyaakko lo'ees.

Kushe hiillaa oosuwa erettida issi maccassiya cora bashshiya medhdhada issuwa issuwa bolli doorada qachchaydda de'iyaa awa eppaana hanay? a qachchydda de'iyo bashshekka qoodan woyssee?

Kare biittaa toho kuwaasiya citati keehippe wolqqaama kaassanchchanne daro asaa matan nashettiya kaassanchcha gidiyogee odettees. Etappekka giddoppe manchchiistter yuunaytidee issuwa.

Ha"i wodiyan katamaa heeran daroto xeellin malaaliya saluwa gakkana matida pooqet keexettoosna. Ha pooqee keexettiiddi biittaa ziqqi ootti bookkidi garssappe doommidi shuchchan keexettoosona.

Dumma dumma macca asaa puulayiyo keettan naati ba koyyobaa dooridi giigoosona. Heegeetikka dadettiyoogaa, tokkosettiyoogaa, harabay qassi deemuwanne kushiya xugunttaa giigissiyoogaa hegaa malabatun puulattoosona.

Mittay ayfee toketti uttidagaa miyiyaan issi bulla meraara de'iyaa shamisiyaa maayidi eqqida bitanee ba kushiyaan mangguwaa mittaa ayfiyaa oyqqidi eqqiis.

Cora asayi bantta amaniyo woyikko woossiyo keettan woossiiddinne yexxiiddi de'iyageeti beettoosona. Etappe guyye baggaara maata merayi de'iyo meran tiyettida eti woossiyo woosa keettay beettees.

Issi bitanee bootta maayuwaa maayidi, tooraa oyqqidi, paraa matan eqqiis. Bitaniyaa geesay toora tooma keena gididi, giyan de'iyaa asaappe bollaara beettiya hojjaa giyooga.

Hagaadan giigida kattaa miyoode tana loyttada minkka saletti erenna. Bambbariyaa miyoogee attend ayfiyan xeellinkka tayyoo doonan haatta kunttidi poogiyoogaa doommi agrees.

Toophphee biittaa taarikiya haydaa kaalliya yeletawu moorettennaadan minjji naagidi takissiyo eqotaa. Ha eqotaassi dirssaappe garssa baggay cora mittaa qommotun kametti uttiis.

Kase aadhdhida wodetun nu heeran layttappe gakkiya Xoomaa birshshettaa baala keehippe cora asayi bonchchiis. Ha sohuwan asan keehippe dosettiyanne siiqettiya amano aawati beettidosona

Wodeenne zammaanatettay ehiyobay ubba laa ayba malaaliyabee! Abeeti kaseppe kaseppe ubba ay mala kaamiya kaamiya lo'iyagaa ehoogaappe denddidaagan kasebay attiis.

ta wolaytta dosays yaagiya xifatee beettiyaaga matan daro maatay diyaagee beetiyaage ayssi irxxa gidenee? qassi a mataara biya makiineeyo meray ay malatii?

Balttinnaa giyogee dumma dumma gaacettidabati, hegeetikka bambbaree, shuroy, banggay, qambbaray h.h.m asay biidi shammiyosaa. Balttinnan bayzettiya kattati daroto keehippe geeshsha.

Maxafay daro qommo dumma dumma eray xaafetiddo nababbiddi era demmiyo woykko luxiyo luxetta miishsha. Ha maxafay oyddantta kifiliya luxanchchattu maxafa.

Issi mala maayyuwaa maayyidi maaraara eqqida qeeri naati tamaare son diya haattaan kushiyaa meecettiiddi doosonaa. Ha tamaareti ha'i shemmppuwaa kiyi uttidoosona.

issi keettaa giddon beetiya cora qommo asay tiyettiyoobati doosona. etawu daro go''ay diyaagaappe keehi erettidi asay maadettiyoy aybee giikko shicisaassa.

hagaadan keehippe lo''iya katamaa giddon daro asayi dosana xayikkonne ta wozanappe dosayis . A giddon ooratta ogee merettennaakko daro lo''o.

Ha madhdhiyaa qumaa bollaan aapuun budeena duuttooge gujjetide? Madhdhiyaa quma aapuun asay miidi kallane aapuun marccuwaa qanxxisanawu de'ii mi simmiyoode?

Wolaytta gutaraa keettaa bollan hagaappe kase kawoti aadhdhida kawuwa misilee meretti uttiis. Ha misiliya be'iyo wode ubban kawuwa minotettay hassayettees.

Naa'u heezzu tohuwaa kaamettussi issinniyoo huuphiyan qassi issinniyo sinttan de'iya ichchashu dijitte payddoy immiyo go'ay aybbe? Ha naa'u kaamettu gidon eqqidaara macceyye atume?

Issi issi ganddattiyaa heeraappe yiida attuma naati bantta huuphphiyaa qanxxettiyoo wodiyan lo'ys giidi huuphe garssan yafaraa merissi ekkidi yuuyoode etaara ayba iittes giidetii?

Taani kase aadhdhida wodetun taassi sinttan ayibakkonne piri piridi kiyin xale keetti baada xaliya shammada tiyettin aggi bayiis. Hegaan taani ta wozanan keehippe ufayittaas.

Burttukaaniyaa giyoogee mittaa tokkin mokki gakkidi ayfee a ayfiyaa duuttidi haattaa xunxxiyo wode pala mal'ees, achchaakka geeshshees. Lasttiqe oydee uttanawu maaddiyaaba.

Woraa medoosatu qommotuppe issuwa gidida maahe hemmettiyagee beettees. Assi bollan karetta cachchaayi woyikko canccarenne merayinne appe miyyessaara qassi hoshikkokka maatayi diccidaagee de'ees.

Zamaana dumma dumma miishshata wottanawu maadiyabatuppe issoy saaxiniyaa geetees. Daroto zamaana ogiyan giigida saaxine ayo a gorddiyo zamaana gorddiyaara de'ees.

Wodee ehiido zaammaana maashinee ogiya goyiiddinne giigissiiddi de'iyagee beettees. Ha giigida ogiyaara kaameenne asay ayiba iitabinne xubee bayinnan suure hemettanawu maaddees.

Issi sohuwan eqqida cora macca naati diyaageeti beetoosona. Ha naatikka daro wode erettida Oroomo biitaa asaa wogaa qonnccssanaassi issi sohuwan eqqidosona.

Suuqe dumma dumma miyoba uyiyobanne hara qassi galla galla allaalliyawu goettiyobata demmiyo man'e. Ha suuqqiyan asay bawu koyidoba daro barchchettenan esuwaara demmanawu danddayees.

Donoy shunkkuruute timaatimee tuummoyinne okashe diyaaga baayizziyay oonee? Ayidenne giyan kumiday eta asayikka daroto shammiyoy etashin eta waagay woyisaa gidanee?

Toophphiyaa banddiraa babolli miccidi karetta suriyaa gixxidi deriyaa bollan eqqida yelaga na'aa. Toophphiyaa banddirayi maata meraa, adil'e cooshsha meraanne zo'o meraa oyqqi uttis.

Wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa woykko dungguzzaa maayida cora attuma asati shil"aa bollan uttidi ayibaa to biiddi diyoobay ayibee? Eta qooday aappunee?

Nu Toophphiya naagiya badetu woykko xaacetu ubbaassi kiike gidiya gadaawaa Jula Birhaanu uttidosona. Etappe guyyessaara nu Toophphee nne xaacetu banddiray beettes.

issi sohuwan beettiya adil'e ciishsha mala meray diyo caamay beetiyaagaassi waagay woyssee? qassi ikka awa heeran qassi kushiyan oosettiyaaba malatii?

Nu biittan asay dabboy keexxikko, yelikkonne qassi qaxxarettikko oyssaa pilaa loggomidi asaa ekkidi bees. Loggomoy qassi hiillanchchati puulayidi medhdhiyo urqqa miishsha giyogaa.

Zammaana attumaa asa gediyan woottanawu maadiya caamay daroto dumma dumma meeraninne dumma dumma likkiyan giigidi industuriyappe kiyees. Haga mala caamay daroto gatee al'ees.

Jarkkaanee haattaa duuqqanawu maadiya paabirkkan merettiya haatta likkiyo so gido miishsha. Ha so gido buquray haattappe hara gukkiyabattakka likkanawu maades.

Keehippe cora doozatta issippe oyqqidda woray keehippe malaaliyanne ubba qassikk ubba xoosa meretta nashiya dolla meretta. Wodallay oyqqiddo dungguzzay keehippe lo'ees.

Maxaafa keettan luxiyaa naati nababiiddi diyo saatiyan issi issi asay ba silkiya gorddennan gelikko silkkee waassiyoo saatiyan dagamay loccu oottees. Hegaassi asay ubbay silkkiyaa gorddanawu koshshees.

Xaaxettidda santta keehippe suufay ancciddi daro qommo qimaammiya yeggidooga kaashi kaashi ekki miyoode aybba mal'i! Ha santtaykka keehippe irxxiya heeran mokkees.

Hagee issi eqotay qitattida maayuwaanne qassi hara buqurata meecci giigissiyaa samunaa bayzziyoo sohuwaa yaagiyaa erisuwaa oyqqi eqqida ogiyaa xaphon asa ubbawu beettees.

Toophphiya bandiraa meran tiyetti uttidagaa matan Wolaytta biittaa hashshu Saro yeeta giya xipatee des. A matan macca naati bullukkuwa maayidi waaniyonaa?

Nu biittappe harasaa aggidi kare biitti biyaa naati ubbay shiiqettidi laaxxaa maanaw katta keettaa gelanaappe kasetidi issi diran ayssi shiiqettiyoonaa?

Issi ogiyaa doonan cora asay dumma dummabata zal''iddi de'oosona. Ha zal''ettiyaabatuppe issoy burttukaaniyaa gidishin, hegaa be'iyoo wode poqqennan qayye ma ma gees.

Toophphiyaa biittan quman, tukkiyan, shayiyan yegganawu haniya daro qommo qimaameti de"oosona. Giyaa kiyiyaaba gidikko dumma dumma qommo qimaameta demmanawu danddayettes.

Tophphiyaawaa giyaa xuufee faranjatuwan maata mala meraa bollan adidhdhe ciishsha malatiyaa meran xaafeti wottiis. Hegaa giyoogee issi uraa biittaawateta qonccisses.

Dumma dumma zal"ee miishshatti deiyosan na"au maccasatinne issi attumagege deiyosona. Ha sohoy awa heere? Ha zal'e miishshay deiyosan gate aymale?

keehippe maalaliya hanotan giigida yedhdhiyo teeraazuwa yagiyoogaga matan diya maatayi ayissi melidee? Ha maataappe ya baggan haahuwaan diyaa keetawu qorqqoroy awa biide?

Dumma dumma ganddaa heeran zeri mokkiya miyo kattaa ayfiyappe issuwa gidida gisttee de'ees. Gisttee qassi badalaara gattidi gaa'issikko oyttay keehi mal"ees.

keehi iita qumaa yaagiya xifatee beetiyaagaappe garssa bagaara diya bitanee ashuwa miidi diyaagaassi som'uwaa meray ay malatii? qassi ashoykka bayzzettiyo sohoy awaanee?

Daro asay ha"i nu wodiyan tamaarin wuxeetee yeennan ixxikko oonne shubeere kiyanawu koyyees. Ta qassi hegaa mala qofaa maayennabay aybee giikko waa hara oosoy baweeyye?

Wolaytta asaa giyagee gidduwan xaafettidi bolla baggan kawoy wottiyo bonchcho miishsha malatiyaagee beettes. Hagee malaatay aybaa odanawu koyyaakko erettenna suure malaataa wottana koshshes.

Cora asaa issito ekkidi biyaa baasiyaa yaagiyo kaame beni lamban oottees. Giddoppe attin mata wodiyan dommidi tamaa xompiya wolqqan charjjettidi oottiyaa baasiyaa yaagiyo kaame yiis.

Soni miizzaa woykko hara meedosata qachchanawu go"ettiyoo miishshaa wodoruwaa giidi xeegettees. qassi ikka tangguwaan tangguwaan i ekkiyoo miishshay woykko gatee dummatees.

sa'aa bolli asay bana puullayanaassi shammiyo miishshay diyaagee beettees. ha miishshay diyaagee darotoo kare biittaappe yiya asay ehiidi bayzzanawu maadees.

Issi issi dure asati qumaa mi simmidi lasilaassaa uyennan woriyakko aggokkona. Taanikka qassi duretiyo wode etadan wogga huteeliya ta kaamiyan baada maana.

Ha"i ha"i wode ehiyo ubbabay keehi lo'iyaba xalla shin taani hegaappe awugaa shammada awuga aggoo? Ubba ha"i yiida caammay ayfiya xeelissenna.

Maskkootee awa wodiyan keettay hombbikko carkkoy gelana mala , iita peenoy sooni de'ikkokka aara kiyana mala oottees. Zammaana keettati daroto maskkootiyaara de"oosona.

Maata keettay maataa buuccidi meelissidi qassikka godaa qoo'idi zanddidaa giigissiidi tuussaa essin keexettes. Ha keettayikka asay de'anawu qassikka a zagon oyidee uttanawu maaddes.

Toophphiya giddon de'iya daro quma keettatun corabata issi masoopiyan aattiyogee darotoo meezetidoba. Ha qumaa giddon ashoy, zo"o woxee, ataakiltteenne uruuzee de'ana danddayees.

Zamaana oydde dumma dumma mitta xawulatta daro qommo miishshatun massiddinne moliddi giigissiyo puulayiyo buqura. Ha oyddekka qassi xaafanawunne katta wotiddi maanawu go'ees.

Issi yelaga arssa na'ay huuphiya qanxxissiiddi oydiya bolli uttidaagee de'ees. Ha I uttido sohay attuma asay ba puulaa giigissiyonne huuphphiya qanxxissiyo keettaa.

Issi birata birataara woykko minniyaaba harabaara bilooniyaan gatti qachchidooga birshshanawu maaddiya ha buquraa gatee giyaa bollan woyssu marccuwaa ekkiishsha ?

Xaaxi waaxin meedoosati so meedoosanne kare meedoosa geetettidi naa"an shaakettoosona. Dorssay asaa keehin maaddiya leemisuwawu bayzzi miishsha ekkanawu gidin shukkidi ashuwa maanawu maaddees.

Daamota deree Wolaytta Sooddo ambbaappe huuphessa baggaara de'iyaaga gididi sanssalataawa deriyaa geetettidi erettees. Daamota de'iyaa liiphiyaa kiyidi ambbaa duge xeelliyoo wode ufayssay siyettees.

Muuzziyaa miyoogee atto xeellada kalla aggays. Mangguwaayyo bolla bagga ashuwaa maychin tana garssan de'iyaa ayfiyaarakka gattada ma ma giidi leelissiigees.